Lii yoon la, yooni marseh Banjul bi lamoy niru ay gurubi niti nyungi romba di dem dohi sen sohla tiyee ay bagaas nyii enu ay bowl, mbuss

Lee kaasi wonjo, kasse wonjo, kasse wonjo la bunge defar sotiko si kaas.

Behrep bunyew sampa .

Jekerr ak jabarr ak sen dom bu goor bu takhaw, goor gangi sol khaftaan bu gudu ak mbahanam, halleh bu goor bi tamit jabarr bangi sol robbam, am lokho yu guda, musooram, tek si kaala ak saagam bu bulah, jekaneen mom mashallah nyungi takhaw.

Yii ay ndohu sukur la, waaw, amna bo hamneh dahaar la, amna bo hamneh soraans la, amna bo hamneh dafa jahase amna soraans, amna ananas, amna mango, amna benen bo hambeh meew lenko defareeh.

Lii si geeg bi la. Nit ñi dem toog di feexlu. Am ay toogu, ak ay taabul, am fu nit tëdë, guyi koko ngi noonu, ñarri guyi koko.

Taskati hibaar mo binda neh nyeen fuka juromi Gambian nyungi tork di haar nyu delosilen jugeeko deki naar bunyi owee Libanor

Bii charah hee gegain lah. Charah hee gegain la. Bena banghe tegu si suff, behnen banghe tegu si kawam. Nyu weru , tek nyu weru si marach. Bu blue, dalii gegain Bu Rafet.

Lii ay butaili ndohi garap la, butaili ndohi garap, nyunko tek ransaleleen, nyungsi biir mbuss, ay fashion fashioni garap.

Lii penyeh la, penyeh yunyi defar fii sunge deka, penyeh rabu yu am kulor fashion fashion yu rafet.

Bi Kom njampeh la rk, nga koiy sol sa lokhor, njarri lokhor yii pur njampeh kor, waw. Couleuru dormi taal la mung chi birr mbuss.

Fii yoon la, mbeeda, ay auto, fashion fashion nyungee romba, yu mak, yu ndaw, goor ak jigain, nyii si kaw cycle, nyii si kaw Honda, taati garap yangi nonu.

Nyehtti toguu ak tabul bu nhka ce degaa bi.

Li dewwi coco la bu rafet, nyew ko def ce butail bu bulo.

jarou barani halis la.

Nyii ay ninyu tahawla, ay goor yu tahaw, eketi loho, guyy yangi sen boor, taati guyyi mung sen ginaaw, amna ku tahaw murr kanamam bi, yeneen gorr yangi sol mbahana.

Li pitah Bu ndaw la. Pitah Bu ndaw bunj teyeh kii mung koh tek nee si kaw lohom bi. Nyu teyeh takaam bhi. Pitah Bu ndaaw Bu nyul, botaam yee am yuu hunha .

Haleh bu jigeen bu lehtuu lehta bu rafet tai sol nyehreh bu nyeou.

Bi nyonj koh oyeh sadeem. Nyung koh tepa def koh see khass nata di jaye. Dang koh mocha nga sani hoh bi

Nyii ay jigain, magak ndaw, nyii tork, nyii nyingi takhaw, di def kampange, pur baayi, kharafal jigain.

Lii generator bu xoñxa ak bu ñuul la, Mungi tegu ñetta. Yoogoñg si seen boor. Ta Tek noon si suuf.

Fi lopitan goor gi waneh kanaw sol mbubu mbubu lopitan nitt yagex rang di haar.

Li duweh yaramm laax, duwee yaraam bukk si pott bu makk bu blue, junsi bidah li diweeh yaraam laah , dafaai noyal yaraam , loxo , kanam .

Li curala la, cura gerteh ñik ko dèf ci bóól bu rèy bu wèèx , sukurr mung ci koteh am tam mug ci pot bu wèèx bu gudu ak meew ci kas bu wèèx bu rèy.

Li woog buuh teeku laah si boreeh mirr bi , li woog buuh teeku , woog bu reei .

Haley yu gegain. Bunj shol adda chosan. Deff ayye perr sen Baat yee, shen loho yee, shen bopaaye nyui fecha. Gorr yee nyughe tahaw nonu sii ganhaw. Gegain yaa neka si kanham.

Lee dalah yu nyul la. Dali gorr Bu Rafet la

Dewu buu jigeeni di jehfandey ko purr cen bopaa bi.